Abezempilakahle bafike phakathi kwezakhamizi bagqokile izembatho zokuzivikela ukuze bangatholi imkhuhlane etshiyeneyo. Bathwele imithi yokufeza endaweni lapho okuhlala khona abantu ukuze labo bangatholi imkhuhlane leyo etholakala kulindawo.

Abogatsha lwezempilakahle bagqoke baphelela ngezembatho zokuzivikela nxa bechela lapha phakathi kwezakhamizi. Izembatho zabo zivikela umzimba, ikhanda, amehlo lezandla ukuze bengathatheli emikhuhlaneni elapha.

Umuntu osebenza kwezempilakahle ugqoke izembatho ezivala umlomo, amehlo, ikhanda, umzimba, lezandla ukuze angathathi umkhuhlane lapho ehlola umuntu ukuthi engaba lomkhuhlane we Khovidi na.

Esibhedlela endlini lapho okuhlinzwa khona abantu , ngodokotela ukuze balapheke , kungahlinzwa abantu nxa ebelethiswa , kungahlinzwa abantu nxa ekhitshwa isifo esithile esingaphakathi

Owesifazane osebenza kwezempilakahle , ugqoke izembatho ezivala ubuso, ikhanda, umzimba lezandla ukuze avikeleke lapho esebenza ukuhlola abantu abagula umkhuhlane otheleleka lula.

osebenza kwezempilakahle ugqoke waphelela ngezembatho ezizamvikela ukuthi athole kumbe athathe imikhuhlane uthwele ijekiseni uhlaba umuntu hlawumbe ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane awubalekelayo

Izisebenzi zemtholampilo zigqoke impahla zokuzivikela zilamagabha azathelwa khona imithi yokuchela indawo ukuze balaphe umkhuhlane othize.

Omama bathwele abantwana babo basemizileni umongikazi uthwele ijekiseni uhamba ehlaba laba abantwana umuthi wokuthi bavikeleke emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo.

Umfanekiso otshengisa indlela zokuziphatha nxa umuntu ekhwehlela kumbe ethimula ukuze angatheleli abanye umkhuhlane. Umuntu nxa ekhwehlela kumele avale umlomo ngelenjana elincane.

Owesifazana lowesilisa bakha amanzi empompini besebenzisa izigubhu abogatsha lwezempilakahle bakhuthaza umphakathi ukuthi asebenzise amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi ukuze uhlale usindile njalo uphephile emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Owesifazana ukhotheme ukhelela amanzi, emanzini agelezayo amanzi lawa angabe ezawasebenzisa ukuwatsha ukugezisa kumbe ukunatha. Nganxanye kwalapho okugeleza khona kuhleli umntwana omncane.

Izakhamizi zilendlela yokuthola amanzi ahlanzekileyo owesifazana uthwele isigubhu phambi kwempompi ephuma amanzi ahlanzekileyo ulabantwana bakhe ababili abangabafana.

Udokotela uhlaba umntwana ijekiseni ukuze mhlawumbe avikeleke emkhuhlaneni ethile. Ngemuva kwakhe kuhleli abantwana emzileni belandela ukuze bathole le ijekseni kuye kudokotela lo.

Abezempila kahle bahleli bayafundisana baxoxisana ngezempila kahle ukuze bathathe lolulwazi asebeluxoxisane ngalo bayefundisa umphakathi ukuze ufunde ubekwazi ngezempila kahle

Esibhedlela lapho okuhlolwa lokulatshwa khona abantwana abancane omama bayabuya labantwana babo bahlale emzileni bamelele amathuba ukuze bathole uncedo kulabo abasebenza kweze mpilakahle

Izakhamisi zakule indawo zibuya kule indlu elempompi ephuma amanzi ahlanzekileyo lezigubhu zazo. Ukuze bathole amanzi okunatha lokupheka ahlanzekileyo.

Esibhedlela ethola mpilo kulapho okuhlolwa lokulatshwa khona abantwana abancane omama abalabantwana abancane bayabuya bahlale emzileni bemelele ukuthi bathole uncedo kubomongikazi labo dokotela abakhona

Abogatsha lwezempilakahle ababili bahlaba owesifazana ijekiseni eyokulapha mhlawumbe ukuvikela umkhuhlane othile.

Kusemtholampilo omama labantwana babo bamile emzileni baphana amathuba okubhala ebhukwini lika mongikazi ohleli ebalindile.

Abezempilakahle bayafaka amabhakane kumbe imifanekiso enjengale ukuze bafundise abantu ngokuthi abantu abagula ngomkhuhlane wengqondo labo balamalungelo abo okuthola konke okutholwa ngumuntu wonke olungileyo , olulamileyo

ibhakane elitshengisa indawo zonke okutholakala uncedo nxa umuntu ehlutshwa ngumkhuhlane wenqondo kusukela emphakathini kuze kuyofika lapho ekucineni okutholakala khona ocwephetshe abakhangela kakhulu ngomkhuhlane wenqondo

Abezempilakahle abakhangele ugatsha olokwenza ngemikhuhlane yengqondo bayahamba phakathi komphakathi bekhankasa njalo befundisa umphakathi ngumkhuhlane wengqondo.

Ibhakane litshengisa indawo lapho abezempilakahle abasebenza ukuhlola lokuxoxisana labantu abagula ngomkhuhlane wengqondo lo umkhuhlane ugcwele ebantwini abanengi

Owesifazane osebenza kwezempilakahle kodwa okhangela kakhulu okokwenza lengqondo. Kungabe yimikhuhlane yengqondo kungabe yizinto ezihlupha abantu okwenza bacine bengasahlalisekanga engqondweni.

Isisebenzi sezempilakahle esikhangele kugatsha olokwenza ngomkhuhlane wengqondo simi phambi kwabantu phambi kwebhakane sifundisa izakhamizi ngomkhuhlane wengqondo.

Owesifazana osebenza kwezempilakahle ekhangele umkhuhlane wengqondo exoxisana labomama ababili abathwele abantwana abancane ebafundisa ngalowo mkhuhlane wengqondo.

Owesilisa lowesifazana bahlezi etafuleni, owesilisa uyabhalabhala, mhlawumbe lokhu akubuzayo owesifazana lo ku Thablethi yakhe.

Owesilisa lowesifazane, babambisene umuntu okhanya ephathekile emzimbeni. Bahamba laye mhlawumbe beqonda lapho angathola khona uncedo lokumsiza.

Abezempilakahle bavame ukuhamba ezikolo ukuze bahlabe abafundi amajekiseni okuvikela imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Udokotela uthwele ijekiseni, uhlaba umntwana wesikolo ijekiseni yokuvikela imikhuhlane etshiyatshiyeneyo

ibhakane elitholakala egedini lendawo yokuyelaphela ibhakane leli litshengisa ukuthi indawo leyi kungaphi njalo kwenziwani phakathi liyanceda kakhulu abantu abadingayo ukuze bengalahleki

Esibhedlela lapho abantwana abancane abathola uncedo lokuhlatshwa amajekiseni bevikelwa emkhuhlaneni ethize lokuhlolwa. Omama bahlezi bathwele abantwana babo balinde ukuthi bathole loluncedo lapha esibhedlela.

Ezibhedlela ezinengi, lapho okubelethela khona abesifazane, kulezindawo lapho okugcinelwa khona abantwana abasanda kubelethwa ukuze bahlolwe, njalo balatshwe nxa begula.

Esangweni lendawo yokwelaphela emtholampilo kulebhakane, ibhakane elitshengisa ukuthi indawo le yiphi njalo kwenziwani. Leli bhakani litshengisa ukuthi kusekilinika yase "Eden Temple".

Kusesibhedlela endlini lapho okugcinwa khona kuselatshwa abantu abagulayo. Kulabantu abanengi abagulayo ,lodokothela ohleziyo ebhala ebhukwini lakhe .Exoxisana lalowo owesifazana ogulayo.

Kusesibhedlela isigulane sihlezi phezu kombheda. Eceleni kwaso kulesidelamhlaba esimileyo esesifazana esixoxayo lalowu ogulayo. Kwelinye icele kulendoda emileyo ethatha izinto phezu kombheda walowu ogulayo.

Abogatsha lwezempilakahle bahlezi bayafunda. Owesilisa uyabethulela phambi kwabo izifundo lezo alazo esebenzisa iprojekitha ukuthi babone lokho afundisa ngakho.

Owesintwana umi phambi kwabantu ethwele umtshina wokwenza ukuthi ilizwi lakhe lizwakale phakathi kwabantu abanengi. Ufundisa ngokokwenza ngezimpilakahle

Owesifazana osebenza kugatsha lwezempilakahle umi phambi kwabantu ethwele umtshina wokumemeza efundisa abantu ngalokho abaphathele khona ukuze bafunde ngezempilakahle.

Abantu abezempilakahle bahlangene abemihlobo emibili. Abanye ababuya kweleChina labanye abantu abamnyama. Bahlangene ukuze bafundise umphakathi ngezempilakahle.

Abogatsha lwezempilakahle bahamba ngobunengi befundisa umphakathi. Bathwele amabhakane abhaliwe lokho abafundisa ngakho umphakathi.

Ibhakane elitholaka egedini lalapho okutholakala khona usizo emtholampilo. Ibhakane leli litshengisa ibizo laleyi indawo libuye litshengise konke okwenziwa lapha kulendawo.

Umama uhlezi lomntanakhe esibhedlela , embhedeni endlini lapho okugcinwa khona abagulayo .Udokotela emhlola ngomtshina owokubona ukuthi inhliziyo yakhe itshaya kuhle na .

Emtholampilo okungaba sesibhedlela kumbe ekilinika. Indawo enzinjengalezi zitholakala abantu abagulayo labantu abalaphayo abanjengabodokotela labomongikazi.

Ezibhedlela kulendawo lapho okugcinwa khona abantu abagulayo behlolwa, belatshwa ngodokotela. Owesifazane ulele phezu kombheda, uxhunywe emtshineni yokuthi akhangelwe ukuthi angabe ebulawa yini njalo ehlolwa lapho.

Esibhedlela lapho okulaliswa khona abantu abagulayo kakhulu udokotela uhlezi phezu kombheda ukhangele phakathi kogwalo lapho okubhalwa imininingwane yesigulane ukuze abone ukuthi isigulane lesi engasincedisa njani.

Esibhedlela abantu nxa bengakatholi uncedo lokulatshwa lokhu abakugulayo, baqala bakhangele ukuthi inhliziyo zabo zipompa njani igazi ngokuxhunywa emitshineni otshengisa lokhu.

Ibhakane elitholakala esibhedlela esikhulu elitshengisa indledlana ezitshiyeneyo eziqonda endaweni okulatshwa khona imikhuhlane etshiyeneyo

Ezibhedlela kulendawo lapho okungcinwa kuhlolwa izigulane ezigula kakhulu. Izigulane lezi zihlala khona esibhedlela odokotela bayabuya bezobahlola bebala ezingwalweni zabo ezibhalwe lapha ngazo izigulane lezi.

ezibhedlela zonke ezinkulu kulendawo lapho okugcinwa abagula kakhulu balaliswe khona ukuze babe behlolwa nabo dokotela lapha kulemibheda emihlanu leziglane ezinhlanu labo dokotela abathathu abahlolayo izigulane lezi

Lapha ngamabandla atshiyeneyo. Balokuvakatshela ezibhedlela ukuyabona abantu abagulayo, bebaphathele izipho zokuthi badle kumbe basebenzise nxa begeza.

Indlu lapho okugcinwa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Izindlu lezi zivame ukutholakala ezibhedlela lasemakilinika.

Indawo lapho okutholakala khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo, lezindawo zitholakala ezibhedlela kumbe ezitolo lapho abantu abathenga khona

Ibhakane elitholakala esibhedlela. Litshengisa ukuthi lapha kusesibhedlela beselitshengisa ingalo ezitshayatshiyeneyo ezitholakala lapha phakathi esibhedlela.

Kusesibhedlela lapho okugcinwa khona abesifazane abagulayo. Kulemibheda phakathi elele izigulane. Kulodokotela ohlezi exoxisana lalowo ogulayo.

Ibhakane litshengisa indlela ezitshiyeneyo . Indlela eqonda lapho okugcinwa khona abantu ababhubhileyo .Eyinye indlela etshengisa lapho okuhlala khona okugcinwa khona abantu abesifazana abazithweleyo lezinye indledlana eziqonda lapho endaweni ezitshiyeneyo esibhedlela.

Umtshina oxhunywa emuntwini ogulayo ukuze kuhlolwe kubonwe ukuthi inhliziyo yakhe itshaya kanjani utholakala ezibhedlela, emakalinika kanye lendawo lapho okuthengiswa khona amithi lemaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Indawo okuthengiswa khona imithi lama philisi alapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo. Kule indawo kuyatholakala njalo izitshubo zabantwana labantu abadala lamafutha okugcoba lokunye njalo oku tshiya tshiyeneyo.

Udokotela osebenza kwenzempilakahle uhlezi ubambe ihlombe likababa osekhulile otshengisa ukudana okukhulu angabe esethulelwa umbiko ongalunganga mayelana ngokugula kwakhe kumbe ukugula kwesihlobo sakhe.

Owesilisa uhlezi ufake isandla sakhe phezu kwetafula. Uxunywe emtshineni okuhlola ukutshaya kwenhliziyo yakhe. Kwenziwa ngabomongikazi kumbe abasebenza kwezempilakahle.

Owesilisa osekhulile ngeminyaka ubambe iqolo lakhe etshengisa ukuthi uzwa ubuhlungu kumgogodla wakhe mhlawumbe kwenziwa yikuhlala kumbe ukusebenza lokuthwala izinto ezisindayo.

Owesifazana uhlezi esibhedlela lapho okugcinwa khona abagulayo kakhulu balaliswe khona lapho bemelele odokotela abazabahlola ngasosonke isikhathi baze balulame.

Esibhedlela lapho okulaliswa khona abantu abagulayo kakhulu lapha embhedeni kulesigulane esileleyo udokotela umi eceleni kwaso uyasihlola ekhuluma laso ukuze azi ukuthi sizwani njalo engasilapha njani.

Isisesebenzi sezempilakahle sithwele umtshina wokukhangela ukuthi umuntu itshukela lakhe limi njani. Uthwele ilembu lokuvala isandla lapho okudonswe khona igazi lokukhangela lokuhlola ukuthi itshukela lakhe limi njani.

Owesifazana olikhiwa obukeka engathi usekhulile okubonakaliswa lijwabu lezandla zakhe uhlezi ebambe iminwe yakhe lapho akhona.

Esibhedlela nxa umuntu egula uqala afike ahlolwe ngodokotela kumbe omongikazi ngokuxhunywa emtshineni ukuze babone ukuthi inhliziyo yakhe itshaya njani njalo ukuthi isebenza njani.

Owesilisa uhlezi ufake isandla sakhe phezulu kwetafula uxhunywe emtshineni ehlola ukutshaya lokumpopa kwegazi eliphuma enhliziyo yakhe lapha ozathola khona ukuthi engathola ncedo bani emtholampilo lapho.

Ibhakane elitshengisa izinto ezenzakala emuntwini ngaphambi kokuba athole umkhuhlane we parkinson. Amabhakane anje avame ukufakwa ngabantu bezempilakahle endaweni ezinjengezibhedlela lasemakilinika ukuze abantu bafunde kuwo.

Umuntu wesilisa uhlezi esihlalweni, ugogodlele idolo lakhe ngezandla zombili. Kwazise uphakathi kobuhlungu obukhulu. Mhlawumbe ulapho emtholampilo ukuze athole uncedo ngedolo lakhe elibuhlungu.

Umfanekiso otshengisa okuphakathi kwesibeletho somuntu wesifazana, lumfanekiso wandise ukuthathwa ngabesifazana abazithweleyo ukuze babone ukuthi inkonyane inganani.

Ubaba osebenza ugatsha lwezempilakahle uhlezi lowesifazana uthatha igazi lalowo owesifazana ukuze liyehlolwa ukuthi mhlawumbe lingabe lilomkhuhlane othile.

Abezempilakahle bathatha igazi lowesifazana ukuze balihlole ukuthi lingabe lilomkhuhlane na. Imikhuhlane evame ukuthathelwa igazi emunweni igoqela itshukela le"Hiv and Aids".

Umfanekiso otshengisa ukudla okutshiyatshiyeneyo. Isandla esiluhlaza esikhomba phezulu, sitshengisa ukudla okulungele umzimba. Isandla esibomvu esikhomba phansi sitshengisa ukudla okungalungelanga umzimba, okungagulisa umuntu.

Umfanekiso otshengisa indlela zokwehlisa umkhuhlane wehyper tension ogoqela ukudla kuhle ukuzelula ukwehlisa umzimba ukwehlisa ukudla isawudo lokunye njalo okunengi.

Odokotela abahlola amathambo lokungaphakathi komzimba womuntu baphethe umfanekiso otshengisa isifuna salomama ohlezi eceleni kwabo

Amagajana amathathu alemithambiso eyandise ukufakwa yizigulane esibhedlela isisiyalapho okuhlolwa khona imithambiso ukuze kubonakale ukuthi umuntu ubulawa yini.

Umtshina osetshenziswa ukuphendla okusekhanda lomuntu. Umuntu uyangeniswa phakathi kwawo umtshina lowu ahlolwe phakathi kwekhanda lakhe ukuba ngabe kukhona okungalunganga kumbe okumbangela ukugula na

Umtshina wokulinganisa. Ulinganisa ubunzima kumbe ubulula bolutho. Ulutho lolu lungaba yinyama kumbe lube yilutho oluncane olungalinganiswa phezu kwalesi sikali.

Ezibhedlela ezinengi lapho okubelethelwa khona abesifazana kulendawo lapho okugcinwa khona abantwana abancane abangafikanga isikhathi esilingana lesabanye bonke ukuthi babelethwe.

Owesifazana uthwele umntwana omncane osanda kuzalwa . Kukhanya usesibheldela ngombheda lo ongemuva kwakhe . Umntwana lo amthweleyo ngoyinkazana obelethiweyo

Ezibhedlela zonke kulendawo lapho okukhangelwa lokuhlolwa khona abesifazana abazithweleyo kumbe asebebelethile. Lindawo elapha yindawo abesifazana asebebelethile kumbe abazithweleyo.

Ibhakane elitshengisa ukuthi lapha usekilinika libuye litshengise njalo ukuthi ekilinika leyi kutholakala luphi uncedo ngendlela ezitshiyeneyo

Esibhedlela odokotela kanye labo mongikazi basenze ukulapha lokuvikela abantwana abancani emkhuhlaneni etshiyeneyo umongikazi lothwele ijekiseni uhaba umntwana omncani ophethwe ngunina ukuze avikeleke emkhuhlaneni ethile

Owesifazana uhlezi phandle kwendlu yodaka uthwele umntwana ongaba lomnyaka lenyanga ezithithize uyamunyisa.

Owesifazana uthwele usane oluncane olusanda kubelethwa ngemuva kulabomama lombheda okutshengisa ukuthi kusesibhedlela.

Emthola mpilo omama bahlezi labantwana babo bamelele umongikazi ukuthi abaphe umuthi kumbe ijekiseni yokuvikela mhlawumbe imikhuhlane ethile engahlasela abantwana.

Isitulo esilamavili ezisetshenziswa ngabantu abagogekileyo kumbe abalimeleyo, izitulo lezi ziphiwa ngemva kokuba umuntu esehlolwe ngodokotela wabonakala ukuthi wehluleka ukuhamba.

Isimbi eziphiwa lo olimeleyo inyawo, kumbe ogogekileyo ukuze zimncedise nxa ehamba. Kuze kufike isikhathi sokuthi alapheke unyawo kumbe inyawo zakhe.

umtshina osetshenziswa ngabodokotela ukuhlola okuphakathi kwendlebe lomtshina usetshenziswa ukuze babone ukuthi kungani indlebe yesigulane ibuhlungu kumbe iluma

Umbheda otholakala ezibhedlela lapho okulatshwa khona abantu abagulayo. Usetshenziswa ukulalisa isigulane nxa sihlolwa ngodokotela kumbe omongikazi.

Esibhedlela lapho okulaliswa khona abantu abagulayo nxa behlolwa belatshwa ngudokotela kulemibheda eheliliyo kubelamakhetheni asetshenziswa ukuvala nxa belapha omunye ogulayo

Insimbi ezincedisa ukuhamba eziphiwa umuntu esibhedlela nxa elimele unyawo kumbe egogekile kulendingeko yokuba ancediseke nxa ehamba.

Ibhokisi elilomuthi wokukhwehlela. Umuthi onjengalowu uvame ukutholakala ezibhedlela kanye lezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Nxa owesifazana obelethe umntwana esehluleka ukumunyisa kumbe uchago lwakhe luphuma lululutshwane uyasebenzisa uchago lolu oluthengiswa lusemagabheni ukuze angezelele uchago lomntwana.

Umuthi lo wokulapha isikhwehlela kumbe ukukhwehlela. Utholakala esibhedlela, emakilinika kumbe endaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Umuthi osetshenziswa ukulapha abantwana abancane abangaphansi komnyaka, ulapha zonke izifo ezinjengo kutshisa komzimba, ukutshaywa likhanda lobuhlungu abangaba labo emzimbeni.

Imithi lama philisi okwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo imithi enjengale lama philisi anjenga lawa atholakala ezindlini zokuthengisela imithi le ezingaba sezibhedlela kumbe endaweni lapho okulezitolo khona.

umuthi wokukhwehlela olapha isifuba ulapha isikhwehlela esitshiyatshiyeneyo utholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi uphiwa abadala labantwana abancane abaphezukweminyaka elitshumilambili

Ibhokisi eliphathele umuthi wokukhwehlela. Imithi enjengaleyi itholakala endaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

umuthi phakathi kwesigujana osetshenziswa ukuthontisela amehlo ukuze kulaphe amehlo alumayo kumbe angasaboni kahle imithi enjenga le iyatholakala ezibhedlela kanye lezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyaneyo

Amabhokisi amabili aphathele impahla ezigqokwa ngabezempilakahle lapho bezivikela ukuze bangathathi imikhuhlane etshiyetshiyeneyo benceda abantu.

Ibhokisi elilomuthi osetshenziswa ukulapha umkhuhlane wamathambo. Imithi enjengale iyatholakala ezibhedlela, emakilinika, kanye lezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Amapancreatin capsules ngamaphilisi asetshenziswa ukuncedisa isisu ukugaya ukudla osokungenile phakathi. Amaphilisi anjengalawa ayatholakala ezibhedlela lasemakhilinika ephiwa ngudokotela.

Amaphilisi asebenza ukwelapha isihudo isihudo sona sibangelwa yikudla ukudla okungahlanzekanga lo kunatha amanzi angahlanzekanga amaphilisi lawa ngokunjalo ayelapha kumbe avikela umkhuhlane wesihudo

Amaphilisi okuthiwa yi Oxcycodone asetshenziswa ukulapha ubuhlungu obungaphezulu obuqhubeka isikhathi sonke. Amaphilisi anjengala aphiwa ngodokotela kuphela ngokukubhalela incwadi ohamba layo lapho okuthengiswa khona imithi lama philisi okulapha imkhuhlane.

Amaphilizi ememorini asebenza ukulapha njalo loku gcina ingqondo isebenza kuhle. Amaphilisi lawa ayaphiwa ngodokotela etholakala ezibhedlela, emakilika kanye lasezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Umuthi osebenza ukulapha isikhwehlela wonke umuntu ogula ebulawa yikukhwehlela uyayenelisa ukuthi athenge umuthi lo endaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo

Umuthi osesgujaneni esincane osetshenziswa ukulapha uphepha. Imithi enjengale iyatholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

umuthi we primecolimus usetshenziswa ukulapha imkhuhlane yejwabu egoqela izilonda amaqhubu ukulunywa okuba khona ejwabini lomuntu umuthi lo uyatholakala ezibhedlela emakilinika kanye lendaweni lapho okuthengiswa imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyeneyo

Izigujana lamabhokisi aphathele imithi yokulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Imithi efana lale iyatholakala ezibhedlela, emakilinika kanye lezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imkhuhlane ehlukileyo.

Esibhedlela lapho okulatshwa khona umkhuhlane wengqondo. Kulamagajana alamaphilisi asetshenziswa ukuze kulatshwe umkhuhlane lowu. Ephetshaneni elilapho phezulu kubhaliwe indlela umuntu ogula umkhuhlane wegqondo obonakala ngazo.

Umuthi osetshenziswa ukulapha izinso. Imithi enjenga le itholakala ezibhedlala, ezindaweni lapho okuthengiswa imithi lamaphilizi ezibhedlela kumbe endaweni lapho okulezitolo khona.

Ijekiseni esetshenziswa ukulapha kumbe ukuvikela imikhuhlane etshiyeneyo. Amaphilizi omhlobo otshiyeneyo asebenza ukulapha imikhuhlane njalo etshiyetshiyeneyo. Lokhu konke kutholakala ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilizi okulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi weozempic usetshenziswa ukulapha umkhuhlane wetshukela usebenza ngokwehlisa itshukela emzimbeni kumbe ukulikhweza nxa lililutshwane.

Imithi esetshenziswa ukulapha izifo ezitshiyeneyo ezitholakala emakhaleni, imithi enjangaleyi itholakala ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi

Amaphilisi emihlobo, etshiyatshiyeneyo. Alapha imikhuhlane ehlukeneyo. Amaphilisi anjengalawa atholakaka ezindlini, lapha okuthengiswa khona imithi lamaphilisi, njalo abuya atholakale ezibhedlela lapho umuntu eselatshiwe.

Imithi lamaphilizi okulapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo imithi le itholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha etholakala ezibhedlela kumbe ezitolo lapho ethengiswa khona.

Imithi yokukhwehlela eyabantwana abancane imithi le itholakala ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi iyatholakala njalo ezibhedlela.

Abesifazana abazala abantwana babo bengakafiki isikhathi, bayaphiwa ithuba esibhedlela lokuthi bathathe abantwana babo baabafake ezifubeni zabo bengagqokanga ukuze bathole ukukhudumala kwabo lokuhlangana kwabo njengomzali wabo.

Owesifazana obelethe umntwana isikhathi singakafiki uyathwaliswa umntanakhe emfaka esifubeni engagqokanga ukuze athole ukukhudumala lokuhlangana lomzali wakhe. Uyakhitshwa esibhedlela sekhulile selingana labanye abantwana

Ugwalo okutholakala kwabezempilakahle olusetshenziswa ngomongikazi labodokotela ukubhala imininingwana ngabantwana abalande ukuzohlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane etshiyatshiyeneyo .

Ibhakane elitshengisa ugatsha lwaseRwanda olukhangelwa kakhulu ngempilakahle yabantwana abancane ukuthi bayahlolwa bayalatshwa njalo bakhuliswa njani ezibhedlela ezitshiyeneyo.

Ibhasi ethwele abantwana besikolo. Amabhasi lawa atholakala ezikolo avhame ukuthwala abantwana ebasa ezikolo kumbe ezindlini kumbe ibasa ukuyavhakatshela indawo ezitshiyatshiyeneyo befunda.

ibhakane elethulwa ngabantu abaezempilakahle elikhuthaza umphakathi ukuthi unike abantwana ukudla okubafaneleyo njalo okubakha umzimba okuzabenza bavikeleke emikhuhlaneni ukuzebakhule bengabantwana abaqinileyo

Udokotela bomongikazi basebenzisa umtshina oxhunywe ku computer ukuthi bahlole bebona okuphakathi kwesifuba sesigulane lesi esilele phezu kombheda.

Abasebenzi bezempilakahle basesibhedlela, bagqoke baphelela ngempahla zokuzivikela ukuze bengathatheli imikhuhlane nxa besebenza. Omileyo uthwele iphetshana elilamagajana abazawasebenzisa ekulapheni la.

Udokotela usebenzisa i computer ukuthi abone okuphakathi kwesifuba sesigulane. Lokhu kuyancedisa ukuthi abone ukuthi izigulane zakhe zibulawa yini, njalo kubangelwa yini lokhu akugulayo.

Udokotela uhlola isigulane esilele phezu kombheda esebenzisa umtshina oxhunywe ku"computer" otshengisa imifanekiso yalokhu okuphakathi kwesifuba sakhe ukuze abone ukuthi uyagula ubulawa yini.

Abesifazana ababili oyedwa ogogekileyo bayahlanyela izihlahlakanzana engadini yabo omunye uthwele iphepha elilezihlahla kanzana omunye uyahlanyela.

Kusetendeni lapho okulatshwa khona. Kulabo dokotela abancedisana ukulapha lokuhlola lo olele embhedeni oyisigulane otshengisa ukuthi ulimele unyawo.

Imithi isemabhokisini elapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Imithi enjengale itholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha. Lezi izindlu zitholakala ezibhedlela lasendaweni okulezitolo khona.

Amabhokisi emithi kumbe amaphilisi atshiyatshiyeneyo alapha imkhuhlane ehlukeneyo. Amabhokisi lawa atholakala endaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha. Lezi ndawo zingatholakala ezibhedlela kumbe endaweni lapho okulezitolo.

Indawo okutholakala khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Lezindawo zitholakala esibhedlela zibuye njalo zitholakale lapho okulezitolo khona.

Yindawo enkulu elebhakani elitshengisa ukuthi lapha kuthengiswa imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kuyatholakala njalo amafutha ezitshubo zabantwana labantu abadala lokunye okunengi.

Amaphilisi e neblong, ecarvedi denk le aldactone atholakala ezibhedlela e makilinika Kanye lezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi etshiyatshiyeneyo wona elapha umkhuhlane wenhliziyo.

Amabhokisi alemithi yokulapha umkhuhlane okukhwehlela, ukukhwehlela kubuya ngendlela ezitshiyeneyo njalo imithi yakhona itholakala ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyeneyo, kungaba sezibhedlela kumbe endaweni lapho okulezitolo khona .

Indlu lapho okuthengiswa khona imithi lamapilisi okulapha imikhuhlane etshiyene. Izindlu lezi zitholakala ezibhedlela kanye la lapho okule zitolo ezinengi.

Amabhokisi emithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Amabhokisi anje avame ukutholakala endaweni la okuthengiswa khona imithi lama philisi okulapha. Lezi indawo zitholakala ezibhedlela, emakilini lezindaweni lapho okulezitolo khona.

Umongikazi oyisisebenzi sogatsha lwezempilakahle uhlaba umntwana omncane ijekiseni eyokithi avikeleke emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo. Umama wakhe emphethe embambile ukuze angaphambanisi ukuhlatshwa lokhu

Indawo ethengisa imithi lamaphilisi okulapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo. Indawo ezinjengalezi zitholakala ezibhedlela kanye lalapho okulezitolo khona.

Umntwana uphethwe ngunina embambile ngapha udokotela emhlaba ijekiseni elomuthi wokumvikela emkhuhlaneni etshiya tshiyeneyo lokhu kwenziwa izindawo ezitshiyeneyo ezinjenge zibhedlela lasemakilinika.

Ibhakani elitshengisa ikilinika yase Salus. Ibhakani leli litshengisa ukuthi ikilinika leyi ivulwa ngasiphi isikhathi njalo libe lemniningwano lapho umuntu angabathinta khona nxa befuna uncedo.

Ibhakane elitshengisa ukuthi lapha kusendaweni okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ebhakaneni la kubhaliwe njalo ukuthi bathatha indlela ziphi zokubhadala nxa uthenga imithi yakho.

Indawo lapha okuthengiswa khona imithi eyelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo indawo enjengale itholakala ezibhedlela kanye lendawo lapho okulezitolo khona

Ngamabhokisi wamapills awokuyelapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo amabhokisi anje lemithi enje kuvame ukutholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi lamapills okuyelapha imikhuhlane eyehlukileyo indawo lezi zitholakala ezibhedlela kumbe lapho okulezitolo

Ibhakane elitholakala esangweni elitshengisa ukuthi lapha kusendaweni okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Indawo ezinje zitholakala ezibhedlela kumbe lapho okulezitolo khona.

Indawo ezithengisa imithi lamaphilizi ukulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo zivame ukutholakala esibhedlela kumbe lapho okulezitolo ezinengi ukuze abantu abadinga uncedo bathole kalula.

Indlu ethengisa imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Phakathi kwalindawo kuyatholakala njalo amafutha, izitshubo zabantu abadala labancane. Lezi zindlu zitholakala ezibhedlela kanye lezindaweni okulezitolo khona.

Umuthi okuthiwa yi Nebilong lothiwa yi Amlozaar usetshenziswa ukulapha umkhuhlane wenhliziyo lokubona ukuthi inhliziyo itshaya kanjani, isebenza kuhle na.

Indlu lapho okutholakala khona amaphilisi lemithi elapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo izindlu lezi zitholakala ezibhedlela ezinkulu emakilinika lalapho okulezitolo khona ezinengi.

Amabhokisi alemithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Amabhokisi anjengalawa atholakala ezibhedlela kumbe lapho okulezitolo khona.

Ibhakani elitshengisa ikilinika , ibhakani leli lisegedini libhaliwe litshengiswa ukuthi lapha eklinika leyi kutholakala ziphi inhlelo ezitshiyetshiyeneyo .

Amaphilisi asetshenziswa ukulapha umkhuhlane wama hemerolds. Umkhuhlane wama hemerolds uyenza ukuthi umuntu azwe ubuhlungu nxa esiyangaphandle angaphuma igazi kumbe azwe kule nyama eziphumela ngaphandle ngemuva kwakhe.

Amabhokisi alamaphilisi okulapha kumbe ukuvikela umkhuhlane wemalaria. Lawa mabhokisi alamaphilisi lawa atholakala ezibhedlela kumbe ezindaweni okuthengiswa imithi yokulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

indawo lapho okuthengiswa khona imithi amaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo kulezindawo kuyatholakala amafutha okugcoba izitshubo zabantwana abancane labadala lokunye okunengi okulokwenza ngezempilakahle

Indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi yokulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Phezulu lapho kulomtshina osetshenziswa ukubala ukuthi izinto lezo ziyenze malini sezihlangene lephetshana lokufakela imithi le oyabe usuyithengile.

Amabhokisi emithi lamaphilisi atshiyatshiyeneyo okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo atholakala ezindlini ezitholakala emtholampilo kanye lezitolo okuthengiswa khona imithi leyi yokulapha kuphela.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi lama philisi okulapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo. Kule indawo kuyatholakala njalo okunye okutshiyeneyo okunjengemafutha okugcoba.

Kusesibhedlela, phandle kulemota esebenza ukuthwala abantu abagulayo. Ibagijimisela khonalapha esibhedlela kumbe ibahambisa ezibhedlela ezikhulu.

Abezempilakahle bavame ukufaka ama tende phakathi kwezakhamizi ukuze bafundise izakhamizi ngenhlelo ezikhona kweze mpilakahle ukuze bathole ulwazi loncedo baphile kahle.

Abezempikahle balokuhamba bekhankasa emphakathini befundisa ngezempilakahle. Bayathwala njalo imitshina befundisa abantu ukuyisebenzisa leyo mtshina ezabancedisa lapho begula.

Abezempilakahle abagoqela amakhiwa labantu abamnyama abafundisa ngezempilakahle bami phambi kwama bhakane amakhulu abhalwe imfundiso yabo abayifundisayo.

Abogatsha lwezempilakahla bayabuya phakathi komphakathi befake amatende abo ukuze banike ulwazi kumbe bahlole umphakathi besebenzisa imitshina yabo kanye lolwazi lwabo.

Abogatsha lwezempilakahle bayenza imikhankanso lasezikolo zebanga eliphansi befundisa abafundi ngendlela zokuzivikela emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo engalimaza imizimba yabo.

Abezempilakahle bavame ukuhamba phakathi komphakathi bethwele amabhakane afundisa umphakathi ngemikhuhlane ekhona. Lapha abezempilakahle bathwele amabhakane afundisa ngomkhuhlane wemalaria.

Abezempilakahle babuyile phakathi lapho okubuthanwa khona abantu bahlezi abantu bona bamile emzileni belandelana besiya lapho abakhona ukuze bathole imfundiso lalokho abakwethulelwa yibo labo abezempilakahle

abezempilakahle bavame ukwenza imfundiso befundisa abantu ngezinto ezilokwenza ngezempilakahle lapha kulo muntu wesilisa ofundisayo abantu ngezempilakahle

Abezempilakahle amadoda amathathu Ami phambi kwabantu ayafundisa ngalokhu abakwethulela abantu abasebenza ngezempilakahle basebenzisa umtshina okuthiwa yiprojekitha ukufundisa lokhu.

Abezempilakahle bafake itende phakathi kwemizi yabantu. Bahlezi lapho bakhuluma lezakhamizi bebafundisa mhlawumbe ngokokwenza ngokwempilakahle.

Abezempilakahle bavame ukufaka amatende phakathi kwezakhamizi bafake lamabhakane atshengisa lokhu abakufundisayo izakhamizi besezibuya kuleyo ndawo zizothola ulwazi lalokhu abakwethulelwayo ngabezempilakahle.

Abantu abeogaja abezempila kahle bahamba phakathi komphakathi befundisa ngokwezempila kahle bathwele ibhakane elibhaliwe elifundisa ngalokho abahamba bekhuluma ngakho.

izakahamizi zihleli zithe gwaqa zibuthene zilalele umuntu wesilisa umi phambi kwabo efundisa mhlawumbe ngokwenza ngezempilakahle

Esibhedlela udokotela uhlola isigulane esihlezi phezu kombheda udokotela ugqoke waphelela ngezambatho zokuzivikela ukuze angathathi umkhuhlane thize isigulane sona silandela konke esikutshelwa ngudokotela .

Ezibhedlela lasemakilinika abezempila kahle bayafundisa lokunika omama indlela zokuthi bahlele imuli zabo bengazithwali masinya.

Abogaja lwezempilakahle bayahamba bekhankasa befundisa umphakathi ngendlela zokuzigcina behlanzekile omama lapho besesikhathini, bebafundisa indlela eziqondileyo zokusebenzisa izitshubo zabomama.

Owesifazana uthwele imiganu eluhlaza emibili elokudla okwakha imizimba okugoqela indumba lokunye okutshiyeneyo.

Imbala efana leyomchilo wamakhosikazi. Imbala le igoqela obomvu, oluhlaza olithanga leminye njalo ehluka hlukeneyo.

Indawo le egcwele amabhokisi alemithi lamaphilisi okulapha abantu abalokwenza ngezemidlalo imithi enjenga le lamaphilisi anjengalawa atholalakala ezindaweni ezokuthengisa imithi lamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Owesifazane uyazelula esebenzisa indlela okuthiwa yiyoga leyi ndlela iyelula amathambo omzimba iyenze ukuthi umuntu ahlale umzimba wakhe ulungele njalo uhlelekile, phambi kwakhe kulesigubhu samanzi.

Owesifazane uhlezi njalo ezelula amathambo omzimba esebenzisa indlela okuthiwa yiyoga yokuzelula umzimba. Phambi kwakhe kulesigubhu esithwele amanzi okunatha.

Ukudla okwakha njalo okulungele umzimba amanzi, ama ephuli izithelo ezitshiyeneyo amazambane inhlanzi lembida lensimbi esetshenziswa ukuqinisa umzimba nxa uyiphakamisa.

Umuntu wesifazana ogogekileyo umile ukhuluma lomuntu wesilisa uthwele ibhola lenyawo bayaxoxisana.

Umuthi osetshenziswa ukuyelapha izilonda amadlala isisu nxa sibuhlungu uyakhula unabe ungcwale indawana yonke ingeni labantu liyawuhlanyela ezibandeni zabo kanye lasemagabheni ukuze bawungcibe bawulondoleze kuhle

Isigujana esilomuthi osetshenziswa ukugcoba izandla ukuze zihlale zihlanzekile. Umutshana lo uyabulala zonke izibungwana ezingatholakala ezandleni nxa umuntu ezisebenzisa ekuxhawuleni abantu lokunye njalo okutshiyeneyo.

imithi elungiswe ngechena ichena lona lisetshenziswa ukulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo egoqela izilonda isisu lokunye okunjalo

Imithi elungiswe ngeChena, Imithi le isetshenziswa ukulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo egoqela izilonda, isisu lokunye njalo okunengi.

Amaphilisi lemithi yokulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ivame ukutholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi le lamaphilizi lawa, izindlu lezi zitholakala ezibhedlela kumbe endaweni lapho okulezitolo khona.

phezulu kwecansi leli kulemiganu ephathele imithi yesintu etshiyatshiyeneyo egoqela amaxholo impande amaluba leyinye ecolwacoliweyo

Imithi yesintu esuka khona emhlabeni kulengiga nyana ekhona eyokuchola leyi mithi yesintu. Kube lezingwalo ezokubhalela mhlawumbe imithi yonke le ekhona eyesintu.

Impande le itholakala emkambo, ezitolo laphakathi ebantwini. Impande le ilapha umkhuhlane wesifuba ,wesisu lokunye okutshiyetshiyeneyo.

Isihlahlana lesi sisebenza ukulapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo egoqela ukukhwehlela, lokunye okunengi. Kodwa isihlahla lesi singasetshenziswa njalo sifakwa emanzini abilayo sinathwe njengetiye.

Egangeni kulezihlahla lezihlahlakazana ezitshiyatshiyeneyo. izihlahla lezi ziyelapha imikhuhlane eminengi kakhulu. Imikhuhlane engalatshwa layimithi yesimanje.

Ensimini lapha kulebhobola. Ibhobola liyikudla okwakha umzimba. Umbida webhobola ungaphekwa kusetshenziswa amafutha kumbe idobi

Isivande se cena. Icena leli lisebenza esintwini ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo egoqela izilonda, isisu lokunye okutshiyeneyo.